Bɛ warila waa gbampiɛla n-nyɛ ba teeku gbuni ka bɛ zaya ka sagbana pa zuɣusaa kɔɣa dola nimaani ka shɛba ŋmɛri timpana ka shɛba wara ka yenye cheenima ni wawar'nɛma.

Sarati n niŋ ka duri saɣam ka bi va binyahari yina ti labi ka kpukpali tihi ʒɛ nyaangi maa ka sagbana sabigi bɛ zuɣusaa

Yili mini di dundoŋ ka paɣaso ʒi dugaŋni ka tihi mini mori be di nyaanga ka aŋkora beni ka tia bila za di dindolini.

Vootibu ka bi vootira ka bi piɛ foolii gbansabila n nyɛba kontɛɛna zami pirɛsidenshal kontɛɛna a yi vooti ka a zaŋ na ti zaŋ niŋ ambirela nim bɛ nyaanga maa ka cheche zaya ka kuɣu zaya ka tihi za nyaanga maa ni loori.